Nutrition and y e dey very important, make we talk small about wetin oyinbo man dey call nutrition make I explain to una wetin e mean and why e dey very important for awa body as human being, nutrition dey very very important for awa body nah in b d reason why we dey dey very ok both inside awa body and outside awa body na still d nutrition dey make us enjoy better life, u no dey wonder y all dis big men body dey fresh u go dey say ahn ahn dis man dey dey very ok na b no b because of d money wey dey get pass us no, na because of d better food wey dem dey eat and d nutrient wey dey inside d food wey dem dey eat na why dem dey look fresh and na why dem dey look ok. For awa body to get all dis better nutrient persin need to dey eat better food wey get all the six classes of food, make I give us some reasons why nutrition dey important numba one e go help u live long life all dis yama yama sickness wey u dey hear about if u dey chop better food u go live long e go help your skin dey shine e go help your teeth dey shine and your teeth go dey very very strong all dose yama yama no go dey dey your teeth your teeth no go dey pain u anyhow and your bones go dey very strong because of d better food wey u dey chop all your bones nasogo dey kakaraka and for women wey get belle and women wey still dey give children breast make dem sulk e go help dem dey very ok e go help d children make dem dey strong even before dem born dem because of d better food wey their mama dey chop naso d children go commot well and for d ones wey still dey give their children breast make dem sulk because of d better food wey their mama and their papa dey chop naso d mama go dey breast feed am d pikin go dey ok nutrition dey help awa body make e dey ok for plenty plenty ways all dis heart sickness wey u dey hear say some pipu heart dey pain dem or dem go talk say their sugar level dey high na because dem no dey eat better food, if u go get better food wey u go dey eat all dose yama yama sickness u no go dey hear about am so wetin me I dey try explain be say e dey very good make we dey eat better food so dat we go get better nutrient for awa body and make we live long na wetin I dey try explain b dat so nutrition de very very important for awa body e dey good make we dey eat well e dey good make we dey take clean water so dat make we no dey sick anyhow so dat we go live long life for dis life.

Nutrition and why we need am for our body. Nutrition for betta life. Na wetin I wan tok about. To eat betta food for our body, dey very important coz e dey help reduce sickness for our body. All dis nyama-nyama sickness wey we dey hear about, sickness like sugar, cholera, kidney, heart and di rest, no go come near us bicos bicos of wetin we dey eat betta food. So, make I just try explain some of di food wey we dey eat wey go give us betta nutrients. And for dis my explanation, I go like us to know say you no need to get plenty money bifor you go fit dey eat all dos tins, and you no need to get am plenty for house. Some of di small, small food wey we get around us go fit give us all dis nutrients wey we need for our body. So, di first one wey I go like tok about na aim be wetin oyinbo man dey call say carbohydrates. Wetin we need carbohydrate to do for our body? Na im dey give us power. Na im, dey give us strength. Na im go make us stand well. As some of all dis food wey go fit give us dat kain nutrient na im be wetin yam, bread, rice and potatoes. Na wetin go give us dis tin wey we dey call carbohydrate for our body. Di next one na im be wetin, wey I go like tok about. Na im be protein. Na im we need to grow our body well. Na im go make us stand well. Na im go make us dey make us dey alright. And food wey go fit give us all those nutrients n aim be wetin? Fish, meats, beans and eggs. All dos ones na go give us wetin, protein for our body. Di next one wey I go like tok about na im be fat and oil. Fat and oil, na im go give us power. E dey help build our body. And di kind food wey go give us all those kinds tins wey we need na im be wetin? Egg, oil, groundnuts. We need dat one for our body. For wetin? To give us power. And di next tin wey I go like tok about na im be wetin? vitamins. Dis one na betta food wey our body need oh. And di good news be say we no too need am plenty. You no too need to eat dem plenty make e work. If you just eat small of dat one, your body go dey okay. And those kind food na im be wetin, Fruits, vegetable, all di ugu wey we know of. Di efo wey we know, na wetin go give us vitamins be dat. And di next one wey I go like tok about na aim be minerals. Our body need am too. Our body need dat mineral to help us work well. And some of these vegetables again wey we know, na dem give us dis minerals for our body. Di next one wey I wan like tok about na im be fiber. Dis one, dey help food dey go well, e Dey help food go down well. All di food wey we don chop. Na dis one wey dey dey call fiber na im go bring am down well. And na those vegetables again and those fruits. So, dis small, small vegetable wey we dey see, you no need to get plenty money. If you go farm, you go see am. Plug am small. If you cook, put am inside, you go dey okay. And di last one wey I go like tok about na im be water. Water na im be life. Water no get any enemy for dis life, anytin wey we dey do, we need water. And na im dey very important. So, you see- sey all dis nutrition and dis nutrient wey we dey tok about, we need am so dat we go dey alright.